Ap bèy wu jigeen wu am lu sokola ak lu ñuul ak am jigeen bu sol yirèh bu bula am lu netteh ak malan gu netteh benen jigeen ci ganaw wam ak ñaari nèk ngi ñax ak ay garabi mango ak benen nèk ngi seng.

Nyenti ganni tubab, nyarr ñu goor ak nyarr ñu jigéen ak benn nitku ñuol. Ku len di wan beureub yiñ ñuy seet. Ñu ngi taxaw nak ci lu men ni buntu, mu weex am ay xeer. Ci kaw nak, ap tabla mo si teggeh, ñu bind ci Jufureh Albreda deukub ki di kunta kinteh.

Ab darapu he reew darapu be nak lu nuul mu neka se kaw ah lu weex bu ndaw topuse amate lu xonxo lu weexate lu ndaw topuse werta muje se suufse amna nak lu baxe lu nekeh se wetou chamung ye baxebe nak da kumase se bore pege be nyaw base xonxo be nyawat se werta be se birr baxe be nak amna bedew bu neteh.

Ay bindekaay yoo xamne dunj raffu, ak boo xamne dey raffu, bindekaay yi nak amna yu nete, am yu werta, am yu bula, am yu xonxu, amna ay kol tamin, ak reglekaay, boy binde bu ga binde lu jupp, ak am karne nak bu sokola.

Ab jigeen ju sol yire bu nete, loxo yu guddu am mbaxana, mom nak mingi leetu, ay leetu yu sew, ay kondurut yu sew, def ko nak, nyatti xaaj, yapp nyu leetu ko mu wacci, si gannaaw ngi.

Ab bogsu, bogsu bu bula, def nak ay jumtukaay yi nyi yor mecce, nyu si melni, ab daajkat, ak ab defarkat ti masini ooto, si bogsu bi nak amna kele, amna marto bu am gebu lu nyuul, amna tanaaj, amna ay turnawees, amna natekaay, amna siiso, amna siyamet ak yennen ni jumtukaay.

Ap packet packeti perr bu nete am lu xonxu am nete amna nak ay binda yu nuul am ay desen desen bi mogi a ay saan ak ar family jekarr jagi si ak jabarr gang s ak naari xale goor ak jigéen perr bi nak perr bui raay saan la.

Ap mbuss mbuss bu wertax am lu weex ak lu xonxa am nak ap netalu ganarr ganarr gung defar bem bakx mbuss bi nak ganarr la def ganarr bung rendi ba paketo suxiko deff lep.

Ap monturr monturr bi nak monturr bu orr la am ay perr perr yu sew yu weex yu melax monturr bi nak nyu ko tek si ap morso morso bu weex.

Ap bukki, bukki bi nak bukki bu suwèh la. Bukki bi da sokola am lu wèèx am ay tupu tupu yu ñuul, bukki bi nak mugii nga di yuxu ba lamèñ wi di feñ, lamèñ wi mugii am lu ñuul bët yi nak muñ ko len ni lu gëmu.

Ousainu Darbo, kii di gittu kurel gi di UDP teh nyi oot guur, mom nak mingi sol yire bula, lakayoo kaala gu nete, sol ay weer, sol mbaxana mu nyuul, mingi takk montor, toog si bang bu sokola, am wedokaay, mingi toog weddu.

Nyare talebeh yu gigen nu gi kala kala bu wey, nu gi melni yu gi anda taka derr li police sul bubu bu bolo, tubay gu nul ak mbahana bu nglu tasi binen takaderr le polic bu sol lu nul ak mbahana bu nglu tey mboss nu gi mel ni si bere bi marse lei neti oto tasi nusai yu ndaw bu am lu nette lu honko ak ynen nit.

Ahb haleh gorre bu sol yehreh bu bleu ak tubeiy yii jean ju bleu, yehndu ahb saaku maalor cii mbagam bii nak, saaku maalor bii bu bakah la, am lu wekh, ak bindu yu honhu ak bindu yu wertah, mom haleh bu gorre bii nak mungy tarkah ahb montorre, mungy cii plassu ahb jaiiyeh kaii nak, yenen pot ak yenen bagassi jaii njungeh fengh, njung len raanzaleh.

Ab paaka, paaka bu rey, di melex nak, paaka bi mingi am gebul bante, gebul bante bi nak lu cappu wenj ngi, si gebul bante bi, nyatti cappu, cappu la, paaka bi nak nyun ko teg si kaw taabul.

Buntu tasekay xibaar bi de Standard, mo fesal si xatem bu ngekk, ab tubaab, tubaab bu goor la nak, sol ab koss, gital mbub mu xonxu am lu weex, ay mikoro nak nyingi feej, mikoro yi bu si ngane fes, mokorom GRTS la, mungi am nak, ay binde, binde yu xonxu, si kayiti jurnal bi.

Perr lap dalale box. Dale box yi nak bola la bolo bu nglu.am na lu nul am lu weyh. Las yi nak las yu weyh len.si birr dalabinak dafa weyh.

Ap syru, garap bu syru bu nekk ci ap paket, paket bi nak, paket bu weeh la. Am lu verta ak lu nètè, am ay bind yu ñuul. Amna bind bi honku nak ci suuf bi.

Ap darapóó, darapóó bi nak am na lu ñuul lu ndaw lu nekka ci kaw gi, ganaw lool nak mu am ñetti kulor yu melni lu taxaw kaw ba suuf. Lu nekkeh si ndayjoor xonxu la topuko di netteh benen bu ci topu di ñuul.

Ay tattu kanni yun jambët si ay siwo, kanni yi maga neen ba am ay doom. Kanni yi nak werta lañ dèf sèèn doomi yi ño melni lu xala netteh ñu ngi meñi nak.